Vana vadodori vanofanirawo kuendawo kuzvikora iyo kwavanenge vachidzidzira kuerenga pamwe nekunyora mazina avo, izvo zvinoita kuti vana vakure vakangwara-ngwara.

Vana vadodori vanosisa kufundiswa wo vachakatsonga kudaro kuti vagone kuziva kutamba navamweni zvakana vasingatakani uye kuti ,kuti vakwanise kuziva kuremekedza vantu vakuru.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana apo dzinenge dzechifundira kunyora mazina adzo uye kutofundiswawo tsika nemagariro edu echivanthu pamwe nekuremekedza vasharuka.

Rumbwana dzinoendawo kuzvikora iyo kwadzinonofundiswa kuerenga zvakanyorwa mumagwaro, uye futi tichifundiswa kutamba neamwe zvakanaka vasingatakani.

Zvikora zvinofundwa nerumbwana padzinenge dzeufundira kunyora mazina adzo uye kufundirawo kuverenga zvakanyorwa pamwepo nekuzoremekedzawo antu mundaraunda mavanenge veigara.

Rumbwana ndinoendawo kuchikora kuti dzinofunda kuerenga pamwe nekunyora mazita adzo kuti vakwanise kukura vachiziya kuerenga uye futi kuti vakwanise kuremeredza asharuka vavanenge vachisangana navo munharaunda.

Nhumbwani dzinoendawo kuzvikora apo dzinenge dzichinofunda kunyora mazina adzo pamwe nekufundiswawo tsika nemagariro edu echivantu.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana apo dzinenge dzichifundira kunyora kana kuerenga dzichishandisa zvivhitivhiti, uye kuti vakurewo vakangwarira.

Rumbwana dzinoendawo kuzvikora dzeindofundira kunyora mazina adzo uye kuerenga zvinenge pamwe nekutsvakawo Zvinhu kubva kumhepo vachishandisawo michini dzavanenge veipuwa kuchikora.

Rumbwana dzinosisa kuendawo kuchikora iyo kwadzinonofundira kunyora mazina adzo pamwe nekuerengawo uyewo futi kuti vazoziya tsika nemagariro edu epachivantu.

Rumbwana dzinoendawo kuchikora kunofundira kunyora nekuerenga izvo zvinozovabatsira kuti vakwanise kuzobhuyawo chingezi uye kuti vakwanise kuzobhuyawo nevarungu mukupona kwavo.

Rumbwana dzinoendawo kuchikora kuti dzinokwaniswa kufundiswa kuerenga pamwe nekunyora mazina adzo uye futi kufunda pamusoro petsika nemagariro edu echivantu.

Rumbwana dzinoendawo kuchikora apo dzinenge dzechinofundiswa kunyora mazina adzo uye kuti dzikwanise kufundiswawo tsika nemagariro edu echivantu kuti dzikwanise kuziva zvintu zvakanaka nezvakashata mukupona.

Zvikora zvinoticha arumbwana kunyora mazina azvo pamwe nekuti rumbwana dzikone kuerenga uye futi dziziye tsika nemagariro edu. Pamwe nekuremekedzawo asharuka mumatunhu avanenge vachigara.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana, anamai kana anababa pavanenge vachifundira kushandisawo michini dzakasiyana-siyana kugadzira zvintu izvo zvatinoda kushandisa mukupona mwedu. Kungadai ngekusona hembe kana kugadzira motokari.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana navasikana majaha nemhandara kunyange izvozvo vana baba apo vanenge vavakufundirwa mushando vakasiyana-siyana, uyo unoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Vakomana nevasikana vanenge vabva zera vanofundirawo kuita mishando yakasiyana-siyana ungadai iri yekumwa kana kugadzira motokari kana kugadzira michini iyo inoshandiswa kugadzira zvikafu zvatinorya.

Vakomana nevasikana avo vanenge vabva zera vanoendawo muzvikora apo pavanenge zvachifundira kugadzirawo muchini dziyani dzinoshandiswa kugadzira zvintu zvatinozoda mukupona kwedu .

Vakomana nevasikana majaha nemhandara vava kuendawo kuzvikora zvepadera iyo kwavanenge vachindofundira mishando yakasiyana siyana imwe yekugadzira michini inogadzira zvimwe zvikafu zvatinorya.

Vakomana nevasikana, anamai nana baba vanosisa kuendaqo kuzvikora iyo kwavanono fundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora apo vanonofunda kugadzira michovha kana kuakawo mphatso uye kushandisawo zvivhitivhiti kuita mushando wavo wavanenge vachifundira kuti nyika yedu ikwanise kuhambire mberi.

Zvikora zvinofundisa vantu vanenge vakura uye vana mai naana baba apo vanenge vachifundira mishando iyo inoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora zvepadere apa pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu irambe ichihambira mberi munechakanaka.

Vakomana nevasikana uye madhodha, vanamai nanababa vanoendawo kuzvikora vachinofundira kuita mishando dzakasiyana-siyana, idzo dzinosanganisira kuitawo madhokodheya kana vantu vaya vanozogadzira michovha dzatinenge tichihamba nadzo mundau dzakaparadzana.

Vakomana nevasikana vabve zera vanoendawo kuzvikora uku kwavanenge vachifundira kugadzira michini inogadzira zvintu zvakasiyana siyana zvatinoshandisa mukupona kwedu kwezuva ngezuva.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora iyo kwavanonodzidza kuita mishando yakawanda inosanganisira kuwaka kana kubika chaiko kuti vakwanise kuzorarama ramangwana rakanaka.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora kuti vanokwanisa kunoodzidzira kuita mabasa akasiyanasiyana awo anosanganisira kuakwa kwedzimba dzinenge dzakaturukidzana mudenga.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana anamai nanababa apo vanenge vachifundira kuzoitawo mishando yakaparadzana iyo inoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Zvikora zvinoendwa nevakomana nevasikana vanenge vabva zera apo pavanenge vachifundira kuzoitawo madhokodheya awo achazoraoa vantu muzuwa manwgwani kuti vantu vakwanise kuramba vachopona.

Vana vakomana nevasikana vanoendavo kuzvikora iyo kwavanenge vachinofundira kubhuya chingezi, uye futi kufundira kusona zvidhloko izvo zvinopfekwa ngeantu vakangosiyana-siyana.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora iyo kwavanenge vachinofunda kuitawo mishando dzakasiyana-siyana, dzemaoko kana kuti vakwanisewo kubhuya chingezi nearungu.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo pavange vava kufundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune zvakanaka.

Zvikora zvinoendwa ngevakomana nevasikana avo vanenge vaakubve zera apo pavanenge veifundira kuite mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti upenyu hwavo hunge hwakaringana mangwani.

vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora iyo kwavanonofundira kureketa chingezi uye kufundirawo kuita zvimushando zvakasiyana siyana zvemaoko .

Tinoona kuti vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora, vachinofunda kugadzira zviro zvakasiyana -siyana kungangodai ngekugadzira zvihlayo kana kugadzira mbatso chaidzo dzatinogara.

Zviro zvinofundwa ngeakomana neasikana avo vanonge vachiri kuchekwa dzinobude ngazi kuti vange vechikwanisa kushandawo kuita mabasa akasiyanasiyana kungadai ngekutsetsa kana kuaka kana kugadzira motokari.

Vakomana nevasikana vanoendavo kuzvikora iyo kwavanenge vachinofundisa kwavanenge vachinofundira kubhuya chiyungu. Kana kuitavo zvimushando zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira kuaka dzimba kana kutsetsa.

Vakomana nevasikana vanoendawo muzvikora kundofundira mabasa akasiyana-siyana kungangodai kuti kugadzira motokari Kutsetsa kana kuaka mbatso uye kuti vagonewo kureketa chingezi.

Vanokamana nevasikana vanoendawo kuzvikora, vechinofundira kuita mishando yakasiyana-siyana pamwe nekufundira kubhuyawo chingezi kuita kuti vakwanise kuzotaurawo neayungu uye kutoitawo mishando yakasiyana -siyana iyo ichida vantu vanogona kuverenga pamwe nekunyora.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuita mushando wakasiyana-siyana, uyop unoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Vakomana nevanasikana vanoendawo kuzvikora iyo kwavanenge vachinofundira kuitawo mishando yakasiyana-siyana uye kuti vakwanise kubhuyawo chingezi.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana uye unoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi nechakanaka.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora apo vanenge wachinofundira kuita mishando dzakasiyana siyana dzingangodai ngekusona hembe dzatinogoka kana kugadzira motokari dzatinohamba nadzo.

Vakomana nevasikana vanoendao kuzvikora iyo kwavanenge vechifundiswa kubhuya nechirungu uye vanenge vachifundiswao kuita zvimishando zvingangodai nekutsetsa kana kuvaka mbatso.

Vakomana ne vasikana vanoendawo ku zvikora iyo kwava nono fundira kuitawo zvi mishando zvaka siyana siyana dzino sanganisira kurima mbesa dzaka siyana siyana uye kutsetsawo kana ku aka mbatso.

Muzvikora tinoona kuti munowanikawo michovha iyo inotwara ana kubva kumbatso dzawo dzichivaendesa kuchikora kuti vandofunda dzovatwarazve kuvapedza kumakanyi kwavo ngedzimweni dzenguwa kuvaendesawo kundau dzakasiyana siyana kungave kumujaho nezvimwewo zvakadaro.

Tinoona vakomana ne vasikana vanoendawo mu zvikora ma vanondo funda kuitawo mishando yaka paradzana kungadai kuri kutsetsa kana kusona hembe dzatino ndxoka uye kana kutoimba chaiko.

Zvinofundwa ngeakomana neasikana avo vanenge vachifundira kuzoitawo mishando dzakasiyana siyana idzo dzinogona kunge dzichizosimudzira nyika yedu mune ramangwana.

Zvikora zvinofundwa nge vakomana ne vasikana apo vanenge vachi fundira kuita mishando dzaka siyana siyana idzo dzinoita kuti nyika yedu ihambire mberi mune zvakanaka.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora iyo kwaanenge vachifundira kuitawo zvimabasa zvemaoko zvakasiyanasiyana izvo zvinoita kuti kana vakazoshaya mari yekuenda mberi nefundo vanokwanisa kutorarama hupenyu hwakanaka.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora iyo kwavanonodzidza kuita mishando yakasiyana-siyana uye kunge vachidzidzirawo kubhuya ChiNgezi, Izvo zvinoita kuti paya pavanozobuda munyika vachienda mhiri kwemakungwa vagonewo kuzobhuya neayungu.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu irambe ichienderera mberi mune ramangwana.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana, paanenge vachifundirawo kureketa chingezi. Ngedzimweni dzenguva vanofundirawo kugadzira hembe dzekudxoka, kana kugadzira motokari dzatinohamba nadzo, kuenda mundau dzakaparadzana.

Zvikora zvinofundira Vakomana nevasikana pavanenge vachifundira kuita mabasa akasiyana siyana uye vanenge vachifundirawo voitawo mijaho yakasiyana siyana dzingangodai ngekukaba bhora kurumba nezvimweni zvakangodaro.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora zvepadera iyo kwavanenge vachindofundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inosanganisira kuzoitawo madhogodheya kana vantu aya vanozoaka dzimba dzinenge dzakaturikidzana.

Zvikora zvinofundwa ngevantu vakuru majaya nemhandara vanenga vabva zera apo vanenge vakufundira kuita mushando yakasiyana siyana kuita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Muzvikora zviri kufundwa nevakomana nevasikana vabva zera vana mai nana baba apo pavanenge vakufundira kuitawo mishando yakasiyana siyana yakangodai kuti kuita madhokodheya ana mukoti anozorapa antu muzvibhedhlera.

Muzvikora zvinonofundwa ngeakomna ngeasikana vabve zera ,vanamai nanababa apo pavanenge vachifundira kuita mushando wakasiyana siyana uyo unoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Vakovana neva sikana vanoendawo ku zvikora kuno fundira kuita mishando yaka siyana siyana iyo ino sanganisira kufundira kuita madhokodheya kana vantu aya anogadzira motokari dzatinenge tichi hamba nadzo.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vabve zera kana vanamai nanababa apo vanenge vava kufundira kuita mishando yakasiyana siyana kungadai kurikuita madhokodheya kana antu anogadzira motokari.

Zvikora zvinofundwa ngemajaya nemhandara vanenge vabva zera apo vanenge vavafundira kuita mishando wakasiyana-siyana iyo unoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Zvikora zvonofundwa ngavskoma nevasikana vabvezera vana baba kana anamai pavanenge vachifundira kuita mushando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ihambiremberi

Zvikora zvinofundwa ngeantu vabva zera, vanamai naanababa apo vanenge vachifundira kuita mushando wakasiyana-siyana iyo unoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Vantu vakuru vanoendawo kuzvikora zvepadera iyo kwavanonofundira kuita mishando yakasiyana-siyana, iyo inosanganisira kugadzira motokari kana kuzorapawo vantu kuita madhokodheya chaiwo.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora zvepadera iyo kwavanenge vachifundira kuita mushando yakaparadzana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuangira mberi.

Mazuwano vanhu vavakuendawo kuzvikora zvepadera apo pavanenga veinofundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ihambire mberi

Zvinofundwa ngevanhu vakuru vanenge vabva zera apo vanenge vava kufundira mishando dzakasiyana-siyana idzo dzinoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune chakanaka.

Zvikora zvinofundwa ngaana mai nanababa apo vanenge vachifundira mishando yakasiyana-siyana, iyo inosimudzira nyika yedu kuti ihambire mberi.

Zvikora zvinofundwa nevantu vasharukwa Vakomana nevasikana vezera apo pavanenge vava kufundirawo kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Zvikora zvinofundiswa majaya nemhandara vanenge vabva zera apo vanenge vava kufundira mishando yakaparadzana, iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.